tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni lamu manni maamira haranni nooho qolo uddire sidaamunnita

kuni manni iima gidde leellannoehu maa assanni nooho? kuni loonsanni hee'noonni loosi maati ? looso loossanni iima afantanno manni kiiro me''eho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mama ganbba yee nooho? Ullanni hige haranni noohu ayiitti? mayiinni agaramminno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? annunna amatte mereerro noori ayiootti?

Tini misile leellishshannohu lowontanni biifino bayicho turiiziimete raginni duucha woxe gamba assi'nanni base ikkitanna, lowontanni biifanno waayi dirranni noota la'anni noommo.

Tini misilete aana leeltano baattote ofolla maricho labbanohe tini baato giddo noo muro giddose marichi xagga amadinote giddose leelano wayi hiitoho

Sagale manchi beetira lowo horo uyitano ikanna tinni sagale maati? Tenne sagale woroonni uduunni maati? Sagalete mule noohu maatiro xawisi?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini mashshine maaho kaa'litanno su'ma maati yinanni mayi wolqanni loossanno

Wolu qarri kayinni, fayyimmate agarooshshi minnara iillanno qarraati Konni dhibbinni batinyu manni amadamiro fayyimmate agarooshshi minna dhiwamaanotenni rakkatantara dandiitanno Insara kaa’lo haasisannoni?

Silippere lame mitte hinge wodhinannita worre hee'noonnihu. Mayiinni loonsoonnite lamu danite siwiila maazaru gede worroonniti mittu Dani haanjaho bi agonna worroonni worroonniri maati ?

Kalaqu xagge afirino mini saada mite mite malansa intanite mite mite malansa intannikkite tene saada hogophate calla horonsi'nanitta calla ikka dandiittano.

Mini giddo bashsho mannu haqqu barcima lawinore loonsenna horonsirano hatti ofollancho xisisanni qarrisenna xa mannu gudisire kone hocunni loonsenna iso calla horonsiranni no mannu base baalla.

Mine horonsi'nanni uduune togooha loosanore ayee woyteno naademmonsa ani mayra ytiniro egenno angate ogimma hattono wolqa xa'mano looso ikkinohura jawaatu manni loossano togoo loosso.

Tinieyya beettooti tenne meeya bewtora idaa woy adhamase woy goshattose barraayiirrissanno woyte uddisiinsanni uddano uddisionseenna uddidhe noota ikkitanna injiitinose basera ofolte no.

Beetto ummoho didhitinnori maati? goowissera afamannori marichinni loonssonireeti? babaxinno danni kuula afirinnonso mittu danni kuula calla afirinno? Beetto amaxitinno ummi su'ma maati yinnanni?

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro shiimma qaaqqo waa qubbaho siiwottenni bayiidhe nootti leelittanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maaho horoonsi'nanni agattooti tini mama worranni mayinni lloonsanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maa loosanno maashshinetti? Xa maa loosanni noo?

tini misile leellishshannorichi kalaqonna qooxeessa ikkasi leellishshanno lawishshaho la'nummoha ikkiro way kalaqote yaate qooxeessu kayiini mittu manni heeranno qooxeessaati yaate.

Kuni misilete aana leellanni noorichi muuziiqu uduunnichi giddo mitte ikkitinota gitaarete yinannita ikkitanna, iseno danase duumete martino bullaati yaate .

Hala'lado hoowe togootta loosirate mageeshshi woxi woyi womashshi hasiisanokka ,baseno togo fane aguriro wole eo abbanore loosi'nikkini hiitto ikkine dandiinanni ytano xa'mo nooe ?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro sharu aanna worrenna nootti kittotte shamaxxe noo

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mannu uullanna shaette aanna offolle noohu leelanno

tini misile beetto duume sharbe alinni eeli geeshsha uddidhe umisera giddoonni kolishshoricho usudhite nootanna hinko fante oso'litanni noota kultanno misileeti

Mannu base basete hagiire goshattota xawisano woyte togoo kaameella biifado horonsire manna fiixa fira woshshe doogote fule woyi quchumu mereero gangalattano ililetetenni.

isiporte Rosaano, sa’u yanna nabbambe Addi addi mitiimma noonsa rosaano sa’nummo niwaawe umo qaagisannonkehu heedhuro hasiisanno garinni kaa’linsa insano bulla iimani uddudhinori ayeeoti?

Tini misilete aana leeltanno mini saada uyiittanno horo maati mini saada manchi beetira marichi horo uyiitanno ise noo qooxeesira leeltanno haqqete su'mi maati

Xawu baattora gaashshe assine loonse taashine amandoni gari lowo hexxo aanoho gobbate iimini hude shorre hunatenna gobbate gobbara qolle fushine hire eo umosi afirate ikkittanote.

Tini misilete aana leeltanno beeto maricho loosani leeltanno goowise aana wodhitino seesa maati yine woshinanni umise aana leeltanno eleelle hiitoote

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro lame amuwu qaaquule muliisire doggotte mereerro uure leellanno xila badheenni wole amadeenna yaatte

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni maa assinanniho uduunne loosannohoikka

Kuri misilete aana leelttano babbaxitinno xagga maarichi horo uyiitanno xagga mayiira horoonsinani xagga anfanihu mamaati tini xagga leeltanno base maa xawissanno

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro aanunna ama lowo ooso illinori oosonsa ledo noo

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro masaaru mineetti kunni baallunku hakko noo yaatte

Tini haanja muro nafara ikko rosu nafara ama`note nafara babaxitinowa horonsinani muro giddo umiho yaate dandiinemo misilete widoo la`noomo daafo.

assannorenna assannorenna tiimatimete quumicho qaalla xaadissanno yannara Rosaano, hanni konne qaale babbade garunni xaadissanni nabbawansa la’anni qaalisuudu deerrinni borreessannoehu taashshinsa.

ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? tini korderi limaatete ? ise mayra loonsoonni ? biinfillu noosenso dinose ?

Deestiiwete mine kaasete godo'laano godo'laanchu neyimaari woloottuno boo siilla worroonni. Mittu qaaqqu ingilizete katami kilaweha maaliya uddire daggafe woyi irkise leellanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ofollinanni uduunnicho woy barcimaati yaate qoleno lowo horo afirinoho.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu maa assanni noomannaati kuni mayar ofolle no

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu mayi faarso faarsiranni no beetto maa assitanni anga kaysanni nooikka

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro qeesichu masiqala amade uure noohu leellanno yaatte

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro seennu wodhanno shamaxxe mitte lekka ale mitte woro qole woroonni

kuni uduunnichi elekitiroonikisete uduunnicho ikkanna, konne uduunnicho qayyadhate hasi'niha ikkiro mama afi'nanni? tini ise kompiiterete kiboordeetinso maatiro xawisa dandaatto ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Songo tinni mayiinnite? Mayi dagaatti? Mayi baarratti?

qixxeessinanniti waasu sagale no? Sidaamu dagara ayirrado budu sagale Nooro hiittoote? hiittenneeti? Buuro worranni guggudi cala cala qoltino dawaro aane noo garinni ikkase yaannohu mayraati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ilaalaame baatto ikkitanna qooxeessisera haanja muro amaddino.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? kiiro me'e ikkitanno kuri ? insanno maati? Maa loonsanni? horo mayiinnitta uuyittanno?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni abiyi ahimedihu gobbate gashshaanch maa coyiranni nooikka

Ki’ne ballo haafa yitine coydhinanni anera mayi wolqa nooe?. Giwiro fulte ayiddeho diqaxxaratta? Mayinniho qishu? maaho ayiddu gobbaanni galino manchootini?

tini shiima qaaqqo hiittenne daga uddano uddidhe leeltanni no? kuni albisera wodhitino coyi maati? badheseenni hige leellannohu waajju meemo lawanno coyi maati?

Tene misile lelishanohuna xawiisahu buddu uddunicho udirrino mannana buushshu uddunicho lonsse worroni xi'litte guuguddonna worroni woorani sha'e lelisha hakki sa'e mayittanna labbalu manni notta xawissanoo

Kuni misilete aana leellanni noohu doogotenna doogote aana haranni noo manna ikkanna, lamu manni doogote aana haranni afamanno hattono kinchunni minnoonni mini leellanno giddoonni hige yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori adhanna adhamate kayiinsoonni footo ikkitino gede xawissanno.

sagale tini addintanni basxissanota ikkitanna, tenne sagale mama anfannite? tini sagale worroonni uduunicho mayiine woshshinanni? hattono tini kolishsho laalo maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minnu kunni maa woraanniho? marichi nooho? Mannu maa assanni noosi?

Biiraho woy agattote. Tini agatto babbaxitino kaarsonna cuu'amme gamba assine loonsoonni agatto ikkitanna mannu agattote gede horoonsiranno qolteno dimbissanno agattoiti.

Sumudu Kuni mayiinni loosaminno ? Aanasi mayiittanno borro borreessanttino ? Me'e kelelenni buuramminno ? Mayi aanna ofolle nooya ? Giddosi hiitto malaatte afirinnoya ? Maaho kaa'lanooho isi ?

Kaameelu me'e waalicho afirinno? Hojja mageeshshiho? Dannu hiittoho? Mannu giddo noosi? Haranni nooho? Qacesiinni hige marichi leelanni noo? doogo hiittotte aanna nooho?

tini misile yannate hayyo garinni loonsoonniha giwirinnu laalcho leellishshannote kuni laalchino baaaqulu laalcho lawannoho roore yannara jawa waa afirannoho yaate

Kunni minni maayiinniho? Maa calla woraanniwaati? Uduunichu konni alibbanni afame egeniinno isi? Xa mayi aanna uurinse woroonni? Maaho godo'linaanni? Mama afammanno?

Kaameelu haranokki doogo lekkanchote giddooni farashu gaare qixeessine isera uduune manado hogombe qarriwello hasiino'ni base iillisha dandiinannitta ku'lanori heeri bikkinni wole hedono daganollawe.

Babbaxxitino dagoomu uddirate dana ikko babbaxxitino su'ma su'minna hakko dana horonsi'ne loonsanni kone sagale wodhinanniha ,xoxisine rainsonihu gocca fulinohu no fadishshu.

tini misile leellishshannorichi roso hadhanni no qaaqqo ikkitanna rosu yaa manchi beettira lowo horo aannoho konnira roso rosa lowo geeshsha danchate.

tini misile daganna maate leellishshanno daganna maateno ganba yite ofolte kiironmsa shoole ikkanno manni mitte mayeetinna sasu labballu ofolte noowaati lamu sidaamunniha budu uduunne uddirinoho

Kaameella duucha uurrite no mannu bikkisinni ikkano yaanoha lawanni beettu shiima biskilite kadani loosisi base arfatani noohuwinni ani rosicho adhoommo.

Beetto tinni maa la'anni nootte? Umo mayiinni amaxxittino? Maa udidhinno? Badheennsaanni hige marichi leelanni no? Alibba hiittotte? Maccatte maricho wodhittino?

tini la'neemoti kameellu haranno doogo ikkite baadiyyete qoxeesira noota badiyyete giddoseenni woye mereeroseeni sa"inota tenne kolishsho culka kaameelu haranno doogoti.

Lamunku isiliminu ama'no harunsanoti mulensa mayi beetto heedhanna qaete giddo faro faro mannu kalaqire huxxa huxxire isi iima carre yinanni haqqa kayisiranoha sircho sayissanni noo.

Kuni hamasho idanoha lawenae ruxi yee hooguummowe seekke lauummotta qaete minu waalchira bilci yaanni mine xawisara horonsi'nanni xawaabbu sirchoti siwote gederi iima loonsonniho.

Tenne hedo la’nummoro mitto widoonni gara, wole widoonni kayinni garimale ikkitara dandiitanno Tenne yaatto halaale assine adhatenni diru iillikkinni seenne adhinara dandiinanni?

tini misile muronna laalo leellishshanno tini murono wahete murooti yaate xaalla winxeenna fultinoti wahe addinta basissannotinna ledoseno woluri noota kultanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori allamurcho ikkanna kunino iima buuwannoho qoola afirinoho yaate.

Tini misile leelishanohu quchumu gido babbaxitino yanaasincho hodhishu kaameellanna lame leka dhoqidhoqe leelitano horonsano Manna dargunni darga rahotenni iilishate horoonsi'nanni uduunichooti.

Kuni la'neemohu mitte basera woyi mittu bayiichira zayiite calla duunnonniwa ikkanna kone bayiicho duunonni zayiite lowonta batinye ikiturono mannu hidhe gudanno.

Tini misile leelishanohu Manu maganu mine magansiranni nootanna maganu qaale maciishanninoota leelishano qoleno Manu maganu Minira haranohu lubosira huucirara ikinota leelishano.

Kuni misilete leelishani noonketi mittu manchi hallosi heeshi yee safeeda amade leelishani no yaati kuni safeedino budeena ga`niniro diphate hasiisanoho.

Kuri misilete aana leeltanonke aduwu agaraano uyiitanno kaa'lo woy horoaati insa noo qoxeesi hiitooho mulensa leelanno manni maricho loosanni leelanno

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? manchu ayeti mayra ofollino kowiicho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori danancho lossirino beettooti. kuni dananchi arrisho gantannonkekki gede horo aannonkeho.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni hiito dadalootikka mayinni hanafoonniho may leellanno

baadiyete qoxxesira, konni albaanni nabbambe Taqa Loossinanni sa’nummo niwaawe umi mayyaannohoro qaagisannoehu ayeeti? Deeu dhibbinni kainohunni Hasaabbini? da’muullate Rosaano la’inni?

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro fichche canbaallallatte ayaanna ayiirisanni sidaamu daga konni garinni afanttanno wo'ma buddisenni

Mine haaro haaronsi'nanni hee'noniha lawano qalame ringe lamunku ooso ogeeyye labbano mine minne gundonki gede leelishanori no kune tene basera.

Mannu muro hasiri garinni hasiri basera loose adha dandaano waayi woyi xeenu heeriro hattono bushshunna diilalo heedhiro hiikkono woriro laaltanolla muro.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro qaaqullu muloottu umonsa wocarisire goganna gumma goowaho wodhe noore xawissanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni duuchu dani borro borreessinoonnihaa gaazeexa lawannore amadino .

Manu dikkote Hira hidhara mine noosiha hire sooriranoha ikanna kunnino Manu minnisinni fushe hirara dikka Abe noonna kunni hirara abinoonihu maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mitte mittentte maa amadinno? isenno maatti?

Kuni la'neemohu mitte borrote mine ikkanna konne mine biifinse worroniha ikkanna mine worroni uduunich baalu jawu jawu birrinni hiranni uduunneti.

Kuri jajabbu anuwa uurite leeltanno base hiitoote anggansanni amade leelttanno urde mayi horo uyiitanno badhensaani leelanno budu mini aano horo maati

Dubbu giddo calla manna ikko wolu moicho maxamanni heerano moichi Amboomi kuni lekka mite shokashoho dinanni harano umido bokkamo bainoho.

Kuni misilete aana leellanni noohu boohaarranni mereersha ikkanna mitte woyya haqqicho su'maseno qilxote yinanniti leeltanno . lamu mannino base tennera leellanno yaate.

hanni ayeeti kulannoehu? dawarranni dawaro maati? Laini? Hanni konne umo nabbawannoehu ayeeti? Taqa Loossinanni Hanni ayeeti tenne borro amado qaage Hanni xa, woroonni noo qaalla kulannoehu?

Daddalo kuni misilete aana leellanni afamannohu jibba duunnoonni baychooti kuni daddali lowo geeshsha baxisanno konne daddalo daddala lowo horo uyitannote

beetto tini mitte dagaha bude xawisanno garinni uddidhe nooti qaangannita ikkitanna, hiittenne gobba bude xawisanno? beetto tini hojja me''e saanti meetire ikkitanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni manchu waajjuulle uddirinri mereero mayra uurre noohoikka

biinfile hooronsinani borro giddo noo laalote dananna horose kula Danchate, hanni hattenne niwaawe lainohunni hasaabbinannina daftara’ne amado qaage kulannoehu ayeeti?

Kuni la'neemohu gatenke kaanseenna fulanno shaanaho yinanni muro ikkana kuni shaani fulanno woyiite fano ikke fulihu gedensaani lophiro kayiinni qunqumamanno.

tini misile maa lelishsno? howe mayini honboni? howete gobadi hiitoho? howete mule marichi no? howete giddoni marichi no?minne hitto asine minonni? minnu anniti borro mayitanote?

Kagee hannijji isi maatti? Irishu mama nooya? Waaujju shaaladurichi geesha seedu suwaniinna shokkani harinnori maati? Baatto geesha ma geeshitte? Maa loosanni isera?

Tini misilete aanna la'neemoti shumushose intanni muro ikitanna si'muno duumo tumaati yine woshinnanni konni tumiti horosino sagalete gido sagale su'niisate wodinnanniho

Niwaawe Nabbawa daqiiqa maatiro kulannoehu ayeeti? Nabbawate Albiidi Huwato daqiiqa Rosaano macciishshitini? Aantete, Kachaari, Laammiso diafitto? Kuni hiikkino coyeeti ballo?

tinni misile maa xawisano? maayi ima urite noo? aleesenni hige mayi noo? badhidise maa xawisano? ise hitto iikkite uritino? bayichu mamichoti? alba hikka hiige urittino

Kuni leellanni noohu buusaho kuni buusu mittu gami woy waayi widiiddinni wole widoonni saaysanno busa woy horo aannoha ikkanna lame ooso leeltanno.

konne leellanni noohu xawadu egenshiishshi maa xawisanno? konni egenshiishshu aana leellanni noohu meu dani saadaati? insa misileno mayiira worroonniro xawisa dandaatto?

Seeda diviidere woyi giira maabiraatennita sayissanno yaano maabiraatete wolqa bebbewkkanno maashinenna. Shibba leellishshanno misileeti. Duucha shibba xaadinaoonniha ikkanna kuriuu shibba diviiderete qansoonni.

Kuri leeltanno weddelli ayeeooti? mayira gamba yitino? Loosinsano maati? Qodhitino uduunni maa leellishanno? Maa assitara qixxaabbanni no? Godo'laasine hiittee gaamora godo'liatannoreeti?

Kuni la'neemohu mitto bayicho hudhine giddosiinni daguchote yinayi haqqicho kaansoonihu gobbaanni qaafffichote aana borro borreesine hudhu aana dhallinoonnihu leellanni no.

Kuni misilete aana leellanni noorichi egenshiishshaho kunino itiyopiyu ayiimmate kaarde sukkuumate owaante uyiitano gede egensiissino egenshiishshaati yaate. kunino telebirretenni dandiinanni gede kulanno.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini sagale loosidhanni noo mancho leeltanno kowiicho

Xa’mote dawaro qola hoogihu “Agi garinni mite lame yaatenni ikko wolu daga” yiihu gedensaanni xa’maanchu garinni shiqqanno hibbo Sidaamu daga dawaro kulate albaanni mayyaanno?

uduunnichi kuni mayi horora hosannoho? tini umo fixxinanni burusheeti? burushe tini danase hiittoote? mama loosantinote? tini burushe labbalunso seennu woy meentu fixxirannote?

tini misile maa kultanote? manu maa asanni no?maanu mayira ganba yino? mannu maa la'ayi no?maanu maa uudire no?maanu maa amade no?minne hitto asinne minonniho?

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori hala'lado dikko fanne dada'linanni hee'noni dadali leellannoe

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konni su'mi maatti? Mama woroonni?

Agatto lamewa beenkanni dinbisano agatonna dinbissanoki agatto yine beenkanni tinni agatto hiitene widira hige gaamantano? Su'mase maati yinnanni? Umoseenni hige sutame noohu maati?

Muronna laalo muronna laalote yaa mayyaate muronnna laalotewiinni marichi horo afi'neemmo muronna laalo hoogguha ikkiro marichi qarri xaadannonke yite hedatto ati

Kuni misilete aana lellanni noohu afantino gashshaano giddo mitto ikkinohu alba sidaamu zoone gashshe sainohu, xaa yannara dokitereete adhe dokiteri shifarra shigguxe yaamamanno.

Gobbate baxillaano wonbare keeru woyi ga'labbote agaraasine manna ofoshshiishshe no.annu baaru qacera nooha ikkanna badhiidonsa shiwotenni huxxinoonniho. Kaameelu ogeeyyeno basete leeltanno.

Mittoricho egensiisa hasi'niro borroteni calla ikkikkinni misile loonse babbaxxino malate horonsi'neno leelinshannilla xa itophiya yitano borronni gobbanna sidaamu daga xawinsanni hee'nonni.

Mite mite basera manna xaawabbu wolqa qarrisano daafira mannu shettano ,silke qasirate yee lowo doogo hare daano hakko dayinowano duushitino owaante diafirano mannu hasatto batidhano daafira.

Biifinse dirronni agatto mittu mittunku su'ma maati yinanni ? Duunnooni agatto budu agattootinso yannicho agattooti ? Duunnoni agatohu mittu mittunku waaginsa me"e birra ikkano?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? mannu kowiicho dikko uurre noonso maaatika ? lukkuwa duqqinohonso beetu ? makeenaho mulisihu ?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni me''u kuni mayra gamba yiinnoho

Kaawicho noo manninna lossoni loosinna lelittano misile la'nuumorro buxxumorro waa ale higge sa'nanniha bussa karranni he'noonitta lossanoo manna xawisaano hakki ka'enoo kaamelancho notta lelishshanoo

Borro tini meu qaalinni borreessanitinno? Noohunno hiikkotti? Mayiinire kulittanno? Mayi aanna ganoonni? Darigu umisi hiikkotti? Huxxu mayiinni huxamminno? Haqichcho mageetti fulittinno?

Hodhishsha hodhishshaho yaa mayyaate hodhishshu marihi horo afirino hodhishshu maa kaa'lannonke hodhishshu hoogiro hiittoo qarri xaadannonkeha lawannohe atera afoottoro xawisse chaalattoe

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuri borrote uduunne lawannohu maatikka

Mannu gamba yee anga ajinonsa maatera irko assanni noonsa barra ite sa"anore kaa'lo dancha ikkiturono togo manna mite hinge kaa'line calla agurateni horo wolqa hooginore fille ha'ne mite hinge hasiisanonsare wonshine kaa'lininsaro roore dancha lawanoe

Shama badalcho faance woroni gumase horo cigada di'ikkitino darchose hoole durishe itiro lowo geeshsha coomittano ise yanna baalla kayisi'ne horonsira faayyate.

Kunni seesu uduuni ofolle noo darggi hitooho konne uduune lonsoonihu mayiniiti addi addi qalame aanasi buuroonihu mayiirati kuni qoxeesi hiitooho

Kuni aleenni misile aana leellanni noonkehu ofolline sagale itateno ikko ofolline daa"atateno injiino garinni biifinse woyi injeessine loonsoonni baychi leellanno

Intanni laallo dikko shiqinshe hee'nni darga ikanna shiqinshoonni laallo su'mi maati? Tenne laalote qooxeesira afamanno manni maa assanni no mannaati?

Kuni misilete aana leellanni noorichi giwirinnu looso loosanni noo manchooti, isino angasira madaabbara amade gaashete yinanni murora woranni afamanno yaate.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? intanniri maati kowiicho xa noori giddo

Gerecho dugununte hayiso xiqidhe itani no roore hayiso dinonna afurella gamba assittani no, ise maxartanote lawinoenna lekkase xushotenni dagande hee'nonni isi mayratikka ?

Sidaachu beetti woyi ejjeetticha ikkinohu umoho sidaamu bude xawisanno fooxa xaaxire anga siqqo amade sidaamu dagoomi manni bude xawisanno uddanna uddire no.

Ati keere galitto? Woy daqiiqa ki’ne keere hossinoonni? Ati keere hositto? Meyaata Loonseemmo meento keere haa’nanni woyte kayinni, Aante noo qaalla ani nabbawanna “Keere galitta?

tini misile maa xawisano? manu maricho asani no?mayi aana offollino? maa lrkirino? maa la"annino? maricho uddirino? leekkate maa wodhino? maayi gido offole no?badhensani marichi lelano?

Sase seenni budu uduunne uddinirori waa jarkaanunni hinkii'le ka'e bayire minira haranni no. sase Seennu wedelli waa jarkaanunni bayire haranni hereenna insa giddo lame badhera hige maalaletenni ikkino coye la'anni no.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni mayi fafirikaati baychu mamiichooti kuri lamu manni maa loossanni nooreti

kowiicho leellannori maati? mageehshi manni duu'name no?maa assanni nooha lawannohe? doogote aana me'u kaameeli no?mannaho badheenni hige marichi leellanno? hiitto borro borreessi'ne worroonni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kaameelu kuni maynniho horosi maati manna haare harannoho dana hiitooho

Kuni la'neemohu sicconna badooshshe ikkanna konne sicconna badooshshe horonsi'neemohu roore wooyiite mittoricho wolurichi wiinni badate horonsi'nanniha ikkanna kuni addisawu yuniversite badooshsheeti.

Ama'note mini hundanni albisaancho ikke mannaho rosicho aanonna tene uulla wodho qorqorano qeesicha woyi papasichati orthodokisete ama'no harunsano dagara buuxoommo ee.

Kuri misilete giddo leeltanonkeri sidaamu daga ikite faaro kadani sidaamaho diru sooro ayanira diru soorora faaro kadanoreeti insano labalunna seenu kadano.

Maatete heeshsho giddo qaaqquullu amadooshshi hiittooha ikka noosi? Qaaqquullu anje dirira gawajjannore badde affannokkihura maricho assa hasiissanno? Uddanonsa garunni hayishshine amada hoongiro maricho abbitanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kawiicho maa assinanni worroonni barcimmaatikka buna anganni mineetikka

Daddalo shiimada dadda'lano manni hexxonsa jawate shiimuni kae jawawa iillanotta amane loosanni no gede rosicho adhoommo kurinni, barbare kare kiire hire birra gamba assiranni no.

Manchu kuni wo'ma uddano woy daratto kootenna bolaae, waajjo giddoodi uddano qoleno goowaho karawata suxxe albaanni hige ofolle noohu albiidi sidaamu qoqqowimootimma gashshoot giddo mittoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayi murootti? hiisinnara woroonni? mayi kayiise fushinno?

Be detailed and specific about what you see in the image Describe objects, people, actions, and background elements Mention colors, relative positions, and notable features Use complete sentences with

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ijaaraho. kuni ijaarino loosamanni nooha ikkanna goofiro lowo geeshsha baxisanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiicho maa coyranni noo manchooti kuni tini badheeni noo borro maa kultanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kawi bayiichchu mamaatti? Maa maa woroonni?

Tini misile leellishshannohu baattote ofollanna dhagge ikkitanna, kuni bayichino lowontanni biifannoho hattono, waayi lowontanni biifanno garinni garino waa leellishshanno misile xawissanno.

Kuri la'neemo manni albaanni hige alba kawa hige la"anni anga siqqo amade siqqote ledo itophiyuunniha badooshu sicco amade nooho yaate.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni mayi seesaati mayi mineeti kuni maatikka

Kalaa lemma megersa albiidi Oromote presidaantichi illete manaxxire wodhe koote kolishsho uddire waajjo layinoole woyi shamise uddire karawata wodhe suume qucu'mi assure no.

Gobbankera meentu qoosso mangistete wodhora kulamate albaan- ninna babbaxxitino meyaata lainohunni loossanno uurrinshuwa mil- limmo hanafansara albaanni meyaate gari malawanno?

Kuni misilete aana leelanno sicci marivho leelishanno siccu mitte gaabba daafira aanno horo maati kuni siccu noo qooxeesi maricho lawanno

Biinfilu base tene rooru manni harunsanoha ikka hoogirono meeya beetto aganuni mite lame hige marte horonsira hooguro horo lubbote umosi nooyikkiha lawanonsa meenti woyi seenni xaade egeninohe.

tini maati yinummoro aleenni misilete aana nooti hala'ladunni la'nummoro lowo geeshsha biiffe kaamerunni haa'nooniti tini geerchu gaawe uddire nooti leeltannoe

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mini giddo loonsoonni dukkonna uulla xaxxo leellishshanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayi mineetti? hiittoonni loosamminno? gobba maa ganoonni?

Beettu noohu Wodiidi zoone giddo wondogenete yinanni woradi giddo baxxino bayicho waayi iibbalicho fultanowa mare bisosi hayishshiranni yanna saysani nooha lawanoe.

kuni hijaari mayiinni loonsoonniho? kuni hijaari mootimmanso hallanyunni loonsanni hee'nooniho konne hijaara loosate mannu maa horonsiranno? tini leeltanni noo haqqicho su'mi maati?

Dubbu giddo heeranohu busulu horo hiikku moichirano aleeni baxisanohu manchi beetti gede hedanna manchi beetti godo'lano mannnu ittanore itta dandaanoho Qamalchoho hattono iso boodere rooranohu Galashu sirchino heerenno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini iitto doogooti mamira massitannoteikka me'e doogootikka

Doogote dano iillituro umo assine kaa’lo ma garinni assinanni? Geeshsha hanni konni qaali fiche borqaallu giddo hase kulannoehu Rosaanote qaalla aleenni noo garinni ayeeti?

Isiliminu ama'no seenu togo bolale lukkanotta fajittanonni ? Goshattote amurati insawa mayi garinniti agaramanohu qaale mimmituwa eano gari quranu giddo heeranonso diheerano.

Konne lelittanoo misile quuchumu gido noo kaamella woy hodhishubbara harranoo mannana hoogobaani uddunnichonna hoggowaano maanna quuchumu qaccerra lellano illalaanna murro lelishano

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro manchu phaphasichu dagatte mereerro kolishsho gaanne udirre noohu leelanno

Kuni baaychoho konne baaycho ofollate ikkanno garinni hende loonsoonni baaycho lawanno konni baaychirano ofollinanni barcimubbanna seedu ofallate ikkanno xarapheezzi leellanno.

kulannoehu woy kultannooeti ayeeti? waajo kaameli doogote aana noohu Hanni xa lawishsha aannoehu Rosaano, hanni xa kayinni sa’u uyitannoeti ayeeti?

Kuni misilete aana leellanni noorichi kaameelu aana suntoonni egenshiishshanna, doogote aana haranni nooha lame manna leellishshanno hattono hawalle tashshi yii'ne yitanno borro leeltanno.

Kuni misilete aana leellanni noorichi giwirinnaho yaate giwirinnaho yineemmo wote , babbaxino giwirinni heerara dandaano kuni kayiinni baatto loosire galino manni giwirinnaati.

Seensile xawisano diigati ikkittanna beetto uduunu iima nafa shembe assidhino xawe biifanore awawu akata afi'nore goowiserano culkunni loonsonnitta rarasidhe biifino

daddallanni hee'noonni laalo maati? laalo tini manchi beettira mayi horo uyiitanno tenne laalohu danu hiittooho? beetto hidhitanni nooti angase maa amaddino?

Kuni misilete aana leellanni noorichi dikkote mannu baadi xagga fushshe hiranni ofolle nooha ikkanna, xaggate danino boolete yinanni laloho xagisi'nannirichooti,

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori baadiyyete qooxeessaati. kunino laganna ilaala afirinoha ikke lowo geeshsha baxisanno.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kawiichi booharranniwaatikka mannu nookiwi beetu lekka leeltanowi

Aleenni higge mayiittanno borro borreessanttino? Mannu maa assanni afammanno? Maa udirinno? Mamicho nooreetti? Sokka maa sayiisanno? Kirro me'eho insa? Looso maa leelishshanno?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro fichche canbaallallatte ayaanna ayiirisanni sidaamu daga konni garinni afanttanno

Kunni misilete aanna la'neemohu simudu sidaamunniha qara quchuma furdugi yinnanni yannara kolisho waa fule e'nanni woyete afamano hawale keere daginni yaano sumudaati.

Uduunichu konni su'mi ayiitti ? Danna me'e afirinno ? Aleenni sasurichi marichooti ? Mayii aanna nooho ? Aannaho borro mayiittanotti noosi? Isitti horossi kayiinni maatti ?

Kaameelu doogo aana hiikkuri qaallaatiro kulannoehu ayeeti? widoonni ha’ra hasiissanno? Aantete, guranna qiniite hiikkuriuutiro kulannoehu ayeeti? Haanju xawi yaa, oofaano hadhe loosannoehu ayeeti?

Tinni misilete aanna la'neemoti rosaano rosonsa rosanni ofolte boreesidhanni noota leelishano misileeti qoleno roso Rosa hoongiro buqee buwirsira dandiinanniki daafira roso Rosa lowo geesha hasiisano.

Ko"atte ko"attete yaa mayyaate ko"atte marichinni loonsanni ko"attetewiinni mmarichi horo afi'nanni ko"atte loossannore maate yine woshshinanni ko"atte hoogguro marichi qarri iillannonke

Manu biifate yee bisisira seensilu uduunicho wodhanoha ikanna misisi kifilla gido lawishaho angate, maccate, angichu qubichiranna umoho wodhanoha ikanna beettote goowira noo seensilu uduunnichi su'mi maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qalamete. tinino mineho buurriro mine lowo geeshsha biifisanno.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini maa aassitannoteika huuro aaanno uduunne labbannoti

Gate seekkine qotinse firfirsine loonse qixeesine giddo shaana hattono muro hattono laalo kayinse mine ittate ikko dikko fushine hirateno horonsi'nanni gede assine loonsonni.

mangona injoori fushshitini? Rosaano hasaabbino hasaawa Danchate, hanni gurdana? lawishshaho aannoehu ayeeti? duumo tuma haadhe uytannohere hasiisanno garinni dawaro qoli?

konne mancho afootto? massanni nooha lawanni noohe? hiitto uduunne uddi're noo manchooti? mayyaanni nooha lawanno? may aana ofolle no?badhesiinni hige marichi leellanno? angasi hiitto asse no?

Tini misile leelishanohu quchumu qooxeessa ikkanna quchumu gidono Manu addi addi garinni doogosi harinna hattono quchumu gido babbaxitino egenshiishi leelano.

tini misile leellishshannorichi kalaqo ikkitanna kalaqote yaa mayyaate yinummoro xa tini misilete aana leeltannoti haqqete woy murote yaate muro uyiitannonke horo arrishu godda"annonkekki gedenna dancha ayyire afirate kaa'litannonkete.

Rosu mine rosaano ofolte no. Tenne rosaanora ofollate injiitanno barcimubba qolteno irkiratenna borreessirate ikkitanno garinni biifinse loonsoonni rosi mineeti rosaanono roso harunsitanni no.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro hayissote qodho yittanno borronna minu misile nootti leelittanno

Fanancho lekkate koate seenunnittq assine loonsoni gari faayyaho lekka biifisate ikkininna doogote gufa ikkitto bukko ikkitto sabba lekkate hooltanoya yinuummoro hakeeshshatilla.

Manchu sayiisanni noo sokka maati isi mue noo uduunichi su'mi maati mulesi leelanno sicci hiite gobba malaate leelishanno uddirino uddano hiitoote

Tini misile leellishshannohu rosaanote fonqolo fushshinanniwanna bababxxitino owaante uyinanni bayicho ikkanna, ko bayicho rosaanote fonqolo qixxeessinanniwanna hattono rosu tajubba mareekisiisanniwaati.

Jawu hijaari leelanni nooha ikanna konni hijaarira albaanni hige mayi leellano? Hiikonne hodhishu uduunni leelano? Kunni hodhishi maricho loosanni afammanno?

Afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate afantino gashshaanonna annuwayhu loosinsa maati afantino gashshaanonna annuwate yineemmori hiikkiicho heedhannoreetiro afootto

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro mittu qacceette calla noo suuqe baallankare worre mine shayishanaanni hocinna haqqe gobbaanni noo

tini aleenni leeltanno misile maa kultanno yiniro addi addi akatinni xawisa dandiinnanni tin misile leellishshannori hayyonna bude ikkase leellishshanno qottote cua leellishshanno

Rosaano, konni woroonni noo Insano, “Agarixa, diishshichu togo xa’mora dawaro niwaawete amado garinni coommanno malawo mama wodhanno?” borreessitine dawarre daanditinnani?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini qunqumado kaasete mayra horoonsi'neemmote

kuni misilete aana leellannohu manni sidaamu manni bude di xawisanno. kuni manni wodiidi oomo giddo afamanno manni uddiransa budeeti yaate sase seenni leellanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni rosu hoowe lawannohu hiikko rosi mineeti hawasi giddo biifanno rosi mine ikka dandaanno

Lamu goommi baajaajira lame manna hogowe haranna leellishshanno misileeti. Mereeroho meyaa beetto hawiite ofolte no. Badheenni beettu bakkaafe ofolle asfaaltete uurrinse no.

Kuni misilete aana leellanni noorichi rosaano rosiisanni rosiisaanchu rosaanote mereero uurre noohanna rosaanono kulanni noota maciishshitanni gamu borreessitanni noota leellishshanno.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro mitte gibbe giddonni xaara darre duunoonni

Seesa seesaho yaa mayyaate seesa mayra hasiissanno seesa seesiissannore mayne woshshinanni kuni misilete leellannonkehu kaameelu marichi horora seesiinse worroonniha lawannohe

tini misile leellishshannorichi jawa katama katamu qooxeessira noo garbanna gangalatu base ikkitana manchu katamu qooxeessira heera lowo horo afidhino rosate heeshshosi woyyeessate lowo horo aannoho.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini leinoti maati intannitenso divintanniteikka

fakkana batine, duucha Gade,” yitanno niwaawe umi gufo ani Rosaano hasaabbini? Mini manna, Gafa keere galtini?” yaanno xa'mani nohu amaara tiweti?

Maga'note mine mannu lamere assano umihunni huuccattoteni kaaliiqiwa hige shiqqe loonso cubbira eegamano layinkihunni Mootichu assinonsa danchumara lubbonsara assino galatira magansiranni faarsirano.

Tuqu xaadi isi mayra batiri yaano qansichi hoogano yee dihedeemmo korkaatuno mannu horo afiri bikkini mayra ytano xiinxallo assara hasirano daafira.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kaachapitubbate, tini kaachapitubbano babbaxxino qara afidhino baalanti babbaxxitanno yaate.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni baychu maa lawanno hiikke bobboodaawino haqqe giddo nooti maati

Lamu musiliimete ammanaasine umoho gutta woy koofiyya wodhite gowaaho fooxa mittu kayinni umohono fooxalla wodhino. Laastikete wonbarera ofoltino badheenni noohu qorqorrote mineeti?

mannu kuni hiittee amma'no harunsannoho? albaanni leellanni noo manchi qodhino qodho maati yinanni? goowaho wodhitinorichi maati? hiitte daga budu uddanooti?

Wedellu kiirotennj shoole ikkittanori gangalattanni martino basera sagale dagenassa qaagote ikkittano footto ka'anni biife no shaqado agattono sagale budenu loonsonnitta ittara ka'e no.

tini misile maa xawisano? manchu maa asani no?maa udire no?maa la"annino? albasini marichi no?mayi amade no?daana hitoho? manchu mayi mule hure no?badhesini marichi lelanni no?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beetto suuqqette giddo duuchuri noori gidoonni bulee kiilotte mazantanni noo yaatte

Goti assine gujo uyine loonsonni hijaara jawa mootimmaha ikkanna tene mootimma xawisano egensishsha assine dugununsine suntonni gari hatte uurrinsha minshoniso mayrati ?

konne darga jawu mini woyi ijaru noohu ollu koorkatini digaminohano lawano issono babbaxino manina qaaqulu la'anni da'atanni noota leelishano misileti.

Maate batinsikki ila afidhino horo maati? Hagiirraame maate hiittoota labbannohe? Shiqishaancho hasaawisenni macciishaanote marichi sokka sayissara hasidhinoha lawannohe? Maate quwunni ila hoongiro makkinanni?

kuni gobba saada giddo mitto ikkinohu doobbiichoho yinanni moyiichooti? konni doobbiiichira koowaho nooti orda mayiira fultinote? kuni doobbiichi meyeetenso labbaaho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maati su'misi konihu? aanasi noori maatti?

Buchaacha keere galtinni? Maaho ma ikkitinoonni? Baalunku alba shibbi yitinoonni? Wodanunni wolere malanni no daafira Ki’ne rosoho mayra borreessama gibbinoonni? Maaho qarru nooni?

Kuni misilete aana leellanni noorichi lamu manni hasaawa jeefissu gedensaanni assitanni noo sumiimme ikkitanna, isino mittu topiyu qansichaati mittu gobayiidi qansichaati.

Jawa itophiyu quchumati muli barri kawa assine loonsonni gari dhaggete hiikkono marre dianfanni togoo quchuma itophiyu giddo massagote jawaante ikkino daafira naadoommo .

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro xeeqette giddo noohu janjiweelu leelanno yaatte xaanno koye

kuni misilete aana leellannohu biifisate yaate isono biifinsoonnih duuchu dani maabiraate worre ikkanna , hattono babbaxino dani egennonni urrinsoonni hoccubbano no.

Kuni misilete aana leellanni noorichi dikkote mereersha ikkanna, adawu agaraanono dikkaanchu giddo afantanno, mannuno hiranninna hidhanni leellanno, rooru manni uminsara kofiyya wodhinoho.

tini misilete aana leeltannoti mini saadaati mini saada giddono me"eho yinanniri duuchu usurame nootanna danansano kolishsho daama waajjonna barro ikkinota leellishshanno

Beettu afoo mayira amaxxino? Beettu marichi aana ofolle no? Misilete aana me'u manni leellanno? mannu maa loosanni no? Beettu qodhino? ko'atte dana hiittoote?

Mannu ganbba yee babbaxitino sirbba sirbanni leelanni noohu mayiiraati sirbbu aano addi addi horo maati insa uddire leelanno uduunu dani hiitooho

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni manchu maa afire haiidhinnohoikka badhensanni noori maatikka

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuri addi addi kuulinni maa loonsoonniho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori fayyimmate agarooshshi mineeti. kunino xiwammiro marre hurre afi'nanniwaati.

Kunni bayiichchi maaho biifinsoonniho ? Daraarrichchu danni me'eho ? Ofolinnanni bariccimminno qole hiittoho ? iimmanni higge noori maatti ? Daratteho lamenka ragaanni mayi leellanno? Tinni misile maa xawissanno?

Siwiilla barimele ikkito wolootta goofinore tume shaqinshe giire togore shiimada qotto bilabba shole haqqu qotto biifinse qunxe qara fushine loosirate injesinannireti.

Tini misile leellishshannohu amma'no ikkanna, tini amma'nono protesitaante amma'no leellishshanno misile ikkitanna, kuni beettino manna magansiissanni nooha ikkanna, kuni beettino duume uddano uddirinoho.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mancho tini ayeti mamiinni daggino maa assitanni no albaanni duunnonniri maati

Seennu oromote irechu ayyanna ikko sidaamu ficheete ayyanna ikko lamenka yannansa ee wo'mankawa harani ayirrisano tenera bado qo'late oromote ayyanna irecha ayirrisara ha're no sidaanchu beetti umo wocadhe.

Jajjabba qoqqowu biirora lowo base uyine loonsanni soorreyete biiro korkaatu maati yiniro tene biiro alini federaleteni duuchu dani wosinni daano daafira deera agareti loonsanihu.

kuni misilete aana leellanno bayichi hiittoho? maricho la'anni nootto? haqqete ka'anni woy badheenni leellanni noori maati? haqqte kawaanni leellannori maati? baatto moolatenso shaqqadote hiittote?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu geesha mageeshshiho? May aanna ofolle nooho? la'anni noori maatti?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni mini uduunni hiitooho mayra horoonsi'nanniho

Kuni misilete aana leellanni noohu quchumu giddo minnanni hee'noonni hijaaranna hattono worosiinni higge uurrite nooti kaameella leeltanno, maabiraatete siwilino leellanno.

Ilame lophoommo qarqari biifado haqqenna saada batinyunni afantannowaati. Qaaqqu noommo yannara haqqe, hayissonna sabba horonsi’re babbaxxitinota saadate suude loose godo’lanni lophe Qaaqqimma’ya yanna kalaqama naadeemmo gede assitinoeti maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Seeda sange maa loonsara woroonnitte? mayi aanna nootte? hiikko heedhanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni mayi mineetti? gidoonni hige mayi noosiho?

Agatto shoolu ontu gariti no tene giddo coomado malawi dimbisanohu hattono coomado ikke heere wolere lendonnikki agatto dimbisanoti no ise bande afa hasiisano, mitto mitto woyte mannu sorisiise hayikkisanonna.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maattiya? Mannu mayiinniho? Borro mayiittano? Maa loosanni noo?

Worqatta loonse fushinoniha duune mitto darga worenna mannu biiro biirote adhe horonsirano mite borro minini mite borro mine sokka isinni taresinanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu Kuni ayiitti? Maa loosanni noo? Alibasiinni noo borro mayiittanotte?

Rosiisanchu umisinni umosi ayirrisiisino seera wo'ma agadhe rosiisachimaha hattono isi jawaante lae rosaano illacha tuge rosossa harunsittanni no gede buuxoommo, baxisano baxisinoe togoo ilama batisonke kaaliiqi.

Konne hodhisha loonsoonihu mayiiniti isi aana leelttann goomu kiiro me'ete badhesiini leeleelanno hijaara mayiini loonsooniho isi noo qooxeesi maa leelishanno

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kowiicho udunnicho maaxi'nanire lawannori maati mayinni assinoonniteikka

Kunni misilete aanna la'neemohu afaarete gido afamanohu iibado dargaati kunni dargino diillallote garinni baattote gidiidi akimaletenni iibate korkaatinni kainohunni kalaqamanoreeti

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? ceicho tini mayra noote dana maa labbannoreeti

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kawiicho mannu kinna maa assanni nooikka

Seennu biifaddu kuri mamiretikka basessa? sidaamu seenne ikkansa uduuninsanni uddire biifansanni umo asse amaxe xiyo bonkoyo asse qasire qonxolo uddirino gari sidaamu budeti.

Yanna abbitino giwirinu saada ikkittanna kuriti horonsa luphimate adonsano lowo eo gamba assirate mine qaamate battono buurinsa mine sagalimate itateno irko jawa assano.

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori maati yiniro kuni muziiqu uduunneeti gitaarete yate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori weesete. tini weeseno honge intiro lowo geeshsha sagalimmate horo noosete.

tini misile borro amaaru afiinninna sidaamu afiinni borreessine worroonnita qoossonke agarsiisi'no yitannota kultanno borro amaddinota leellishshanno misileeti angichuno ledose leellanno

Aleenni nooti tini misile leellishaankeri duuchu danni sagale noota leellishaanke misilete leellitaanke sagaleno awawu shaanaatti yinannihunna le'inno awukaato nootti leelitanno

tini misile owaante leellishshanote tini owaanteno mannu fayyimate mereershira afirannota ikkitanna albaanni duucha xagganna hattono bikkaancho maashine noota kultanno misileeti

tini mulluuggino doogo hiikko afantannote? hiikkano massitannote? tenne doogora ka'aanni hige leellanni noohu qorqorrote hoowe maa hoombe worroonnitero xawisa dandaatto?

tini misile mitticho quchumu ollaa leellishshannote isino doogote aana kameelu minihu alba wirri yee haranni noohanna kolishsho doogo fano ikkite noota mannuno xexxerrisuno noota kultannote

Tini misilete aana la`neemoti bajaji quchumahona baadiyete afantanoti sasu goomita ikite manna darguni garga masitanota ikite manaho jawa horo uyitanote.

Hakku ate rodooti? Hakku rodookiti? Hakku ate annaati? Hakku anaakiti? Hatti rodookiti? Hati ate amaati? Hatti amaakiti? Maayannatiro affoto? Maayannatiro affota?

Tini misilete la`nemoti dikko woyi adi adi base ikitana hidhaanona hiraano leelishano misileeti tini misileno hirtaati maxeesa hirtani no hidhitawoti kayi zanbilete wodhitani no.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? wayi mamminni dirranni no togoo waa maynannikka ?

Jawa dubbo jajjabba haqqe amandoha seekkine huxxunni biifinse doogo mule kinchaame hadhino huxxu shiwotenninna haqqubbatenni huxxinoonniho. Haqqubbano farqaamma biifado jawa baxissannote.

tini misile maa xawissanni no? muzuiiqu uduunne ikka dandaanno? hakkuri giddono maati ? gitaare ikka dandiitanno ? mama loonsoonnite dana hiittoote ?

Tini babbaxitini muro ganbba yitinotti mamiichini dagginote uyiitano kaa'lo maati giddose amadanno addi addi horo maati noo base maa leelishano

badooshshe la’ini? giddo qoonqote duu’ramara noo wodho Rosaano, fushshitini? afantannotanna insa baxxannota mitte godo’le doorte qixxeesidhino aante kaima Rosaano, ha’runsitini?

Tini misile leellishshannohu kalaqonna qooxeessa ikkanna, kuni qooxeessino lowontanni biifado ikkinoha ikkanna, illeteno la'ate lowo geeshsha halchishannoho, giddosino weese leeltannote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mayiinni kae ikkanni noo garaatti? anganno maa amaxxe nooho?

Kuni misilete aana leellanni noorichi dubbu saada giddo mitto ikkinohu daaniichoho yinanni moyiichooti. isino dubbu saada giddo jawaho yine kullanniho.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini uddi'nanninna kuwasete godo'le malaatensaati amade noohu ayeeti?

Kuni misilete aana leellanni noorichi leellannonu bitikoyiine yinanni dijitaale woxinni loossannota ikkitanna ise loosinohu ayeetiri xaa geeshsha buuxate didandiinnoonni kuni ise xawisanno sumudaati.

Qaaqqu doogote caamma fayaanni no. Xarapheezzu aana mittu manchi ofolle no. Qaaqqu lame baaldera was wore iimaanni haqqe qase shara tuge caa'le asse no.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? fayyimmate bacho manchu maikke nooikka angate maa amade woy wodhe noohoikka

Kuni dhibbi abbannoti wole mitiimma, loosoho dhuku noonsa wedellinna gaamaareeyye dhibbunni gawajjanturo kiironsa yanna yannatenni ajjanni hadhanno maa assine huniroti?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini kinna maa labbannote wayi kinnate giddo heere biifiinoho

Tini la'neemoti misile mite faashinete uduune uderate garanna mite maate gido noose baxilenna ayirisammanna mimitoho kaa'lamma irkisamma lowo geesha dancha ikitinota leelishano.

Kolisho doogo qacera minni saada leeltano tenne saada su'mase' horosenna dannase kuli? Qoleno tinni saada maa saga'litanni nooro xawise kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kawiichi baychu mamati makeenna leeltannoti mayinnite

Tini misilete aanna la'neemoti babbaxitino udi'nanni udunote faashine mine ikanna Kone uduune loonsoonnihuno itophiyu gido ikanna loonsoonnihuno fuuta horoonsi'ne ikano.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni waasa usurre mayra duunnoonniya ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri haqqe qanise loonasanniri maatti? Manunna kaameelu maa assanni noo?

Tini misile leellishshannohu muronna laalo ikkitanna, tini muronna laalote su'mino mango ikkitanna, iseno lowontanni biifado ikkitino mango kaartoonete giddo worroonnita la'anni noommo.

tini biifado ikkitinoti muuziiqu uduunni giddo maati yine woshshinannite? tennehu loosise muuziiqa qixxeessinanni yannara maati? kuni uduunnichi hiratenso mayiira duunne worroonniwaati?

Waayi gede du'namano hanbunni calla bulbule loonsoniho uduune hayishirate kaa'lano samunati kone horonsira uduunehono faayyate hidhinannihu waagisi luphi diyaano hakeeshsha.

tennehu danu maati ? su'muno maati ? maayinni haa'noonnite ? kuni daddalu mineeti . maynni loonsoonniho ? qawattuwate tini leeltannoti ?

Tini aleenni misilete aana leeltanni noonketi agattote tini agatto dimmbissannokki agattooti agatto duuchu danite mite dimbissannote mite kayinni didimbissannote yaate

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kowiichi agattote mine lawannoehu mayi mineetikka

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro seedu xawi giddo kaaseette godo'lanno uuritte nootti leelittanno

Kunni mannu mayira ganba yee ofole Nooho? Konni mannira badhensaanni hige noohu maati? Qoleno mannaho albaanni noo minni saada hiiteneeti?

nabbambe sa’nummo niwaawe umo qaagisannonkehu ayeeti? Tini ikkitannoti hiittenneeti? Afuu Jirte Rosaano, hanni deerrisaanonna batinyisaano kiiro kulannonke woy daqiiqa kultannonketi ayeeti?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro labbaloho ummo haxanni maashshine ikkasse xawissanno yaatte

Tini base borro qixeessine mare maashinete giddo worre woyi hakkira galchine borro worqatu iima oflte fultano gede assate horonsi'nanni baseti.

Kuri aleenni misilete aana leeltanni afantanni noonkehu babbaxxitino uurrinshara loossanno woyi soqqantanno mangistete loosaasine gamba yite hasaawa assitanni noori leeltanno

Kuni misilete aana leellanni noorichi leellanni noohu mulluuggino baatto ikkitanna, lamu minino leellanno mittu buuyyonihunna mittu qorqorronnihu leellanno weesete kaashshino leellanno.

Kuri misilete aana noori injeeru maalu shaanu dinichu baalu sayinete aana noori manchi beeti hudirinohu itarana mine hurbachishinara losinanita ikite leltano yaate.